salo n-ʒi kuɣisi zuɣu ka shaba za zuɣusaa ka salo maa puuni ninkura beni ka paɣasara beni ka nachimba beni ka paɣasar' bila yino ye liiga sabinlli ka kompita tam teebuli zuɣu m-be be bɛ tooni ka nachimbil' so gba ʒia n-ye kootu ka ye liiga piɛlli niŋ di puuni

salo n laɣam ʒɛya salo maa mii nyɛla paɣaba ni dabba ka bi gbubi roba yɛlinli zaɣ karili bi tooni ka ninsal zuɣuri ayi bɛ di puuni ka sabbu laasabu pahi dizuɣu ka salo maa yɛ niɛma ka pili zipilisi

Boraadɛ n pa teebuya zuɣu ka naanzu maha gba pa teebuya zuɣu ka alibarisa gba pa teebuya zuɣu ka paɣaba ʒɛnʒɛya ka shab gba ʒiya kohari binyɛra ka paɣa so gba ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ bia n buɣi o nyoɣani ka so chinchin giriin

Niriba ata n-za kom gbuni ka niriba ayi nyaɣi baajinima ka niriba ayi ye liiga ʒɛhi ka niriba ayi lahi so jinjam ŋmahi ka ninvuɣ' yino so jinjam waɣinli

paɣ' mini o baa n zaya ka paɣ' maa zaŋ o nudɛrigu n gbabi baa maa ka zaŋ nuzaa n gbabi taɣigu ka yɛ liga ʒiɛ ka su jinjam waɣili ka o nyɛŋa yili kari zaya ka lori za yili maa sanbani ka tɛbihi gba kuli zaya

Paɣa so n ʒi tiŋa ka gbubi bia ka bihi ayi yɛ shikuru liiga n gba ʒɛya yuundi binshaɣu ka nachimbili so gba kurim o zuɣu n yuundi paɣa maa ka chɛ afa so gba ʒɛya ka zaŋ foon n ŋmaari paɣa maa ni gbubi bia maa ka moto lu n do tiŋa ka chɛchɛ gba lu n do tiŋa ka loori lee bɛ bi nyaanga n gba paaki ʒɛya

Salo n to ayirima ka salo maa sheba gbibi dapaɣala ka salo maa sheba lahi gbibi tuuta ka salo maa so gbibi fooni ka so ye liiga sabinli ka sheba lahi ye liiga piɛla.

kuɣusi n ʒɛ duu puubi ka kuɣusi maa nyɛ balibu dibaayi ka sɛnta teebuli ʒɛya ka kaapu bihi bɛ parantɛ puuni n tan sɛnta teebuli maa zuɣu ka dainin teebuli gba ʒɛya duu maa puuni dikpuna nyɛ dikpuni piɛla piɛla ka laati nim ku gbarim duu maa puuni

nachimba mini paɣisara n-ʒiya ka nachimba maa pam n-ye daliya shɛŋa din nye gana fulaaki ni benbe di puuni ka Timpana za nachimba maa tooni ka bɛ shɛba ŋmɛri Timpana maa ka shɛba be ni gbibi dawule n-kpahira

Salo n-ʒi tiŋa ka loori sabinli za m-baɣi ba ka salo maa ninkura ni paɣisara ni nachimba ka zaa beni ka nachimbil' so ye siŋgilɛt' piɛlli ka ninvuɣ' shɛba gba ye neen' piɛla

Salɔ ni yiya ni kom doya ka Yuri gba ʒɛya ka so zan bin gohi yuri maa ka ka ʒɛ bin maa zuɣu ka yili shɛli ʒɛya n pɛɛnti yɛlɔ ka laatinim ku gbarim di puuni

Niraba ayi n bɛ du shɛli ni bi ni chɛri zuɣuri ka yino chɛri ninkurigu maa zuɣu ka o gbubi mashin shɛli bi ni mali chɛri zuɣu maa n mali chɛra ka faan bɛ Duu maa ni ka chɛ bi ni mali binshaɣu ka bi boonili sanitaiza ka di gba tam teebuli zuɣu

Laa n tam teebuli zuɣu ka boraadɛ bɛ di puuni ka gala bɛni ka zaham bɛni ka naan chɛ manʒa boraadɛ maa nyɛla kamani dibanahi n bala ka naan chɛ gala dibanahi zaham maa galisiya ka lee nyɛ zaham bihi bihi n lee bɛ di puuni

Dabba pam n ʒɛya ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga buluu buluu ka naan chɛ ka bi gbingbi boɣa boɣa ka shab bɛ boɣa maa puuni ka chɛ tahapona ni ʒɛya ka koma giligili ba ka koma bɛ tahapona maa shɛli puuni

Kuligu n doya kuligi maa duli kuɣisi ʒaya kabi ti suɣulinzali ka kuɣisi maa be suɣili maa puuni ka kuligi maa daliya ka a nya zoya ni ʒanʒaya. ka mɔri gbarim luɣilikam zaasa ka kulisi maa duli ka alan nya line tihi n ʒɛn ʒaya

Paɣiba m-be duu puuni ka gɔriti gba zaa zanzaya ka paɣiba maa shɛba do gɔriti maa zuɣu ka paɣiba maa shɛba lan yela tuma ni nɛma.

paɣ' ni daba bɛ ziligi gbani ka ziligi maa maa nyɛla din paa di baa nahi zuɣ' ka zilijigi maa nyɛla zilijigi ʒiɛ ni zaɣ' piɛli nyɛ di kalanima ka paba maa mini daba maa gbabi baaji nima

Bihi ayi n-ʒi dari loori puuni ka bihi ata be nyaaŋa ka daari li ka bihi ayi maa so ʒiya gbubi dari loori maa sitiya ka bihi ata maa yino ye liiga piɛlli ka yino ye liiga girin

Loori dibaayi n saɣam ʒɛya ka niraba ʒɛ loori nim maa gbuni ka shab yɛ liiga buluu n ʒɛya ka shab yɛ liiga sabinli ka loori shɛli tiligi n do tiŋa ka shɛli gba zaa gbuligi n doya

Daadam biɛligu n laɣim duu puuni ka daadama pam yɛ liiga ʒiɛhi ka pili zipiligu ʒiɛhi ka shɛba gba yɛ liiga piɛla ka ninvuɣu yino za bi sunsuuni ka yɛ kootu ka yɛ liiga piɛlli puuni ka zaŋ taayi ʒee niŋ o?nyingoli ni.

Paɣa n ʒi niɛma tahapoŋ ni ka gbubi shɛŋa o nuuni din bɛ tahapoŋ maa ni maa birash nim biɛni ka polish din polishri namda nim maa ka di biɛni o mii ni gbubi shɛli o nuuni maa di gba polish nim biɛni mi ka birash nim biɛni ka o la ka o nyina yina

bu' piɛlli n-lo tabili loor' giriin ka niriba be loori maa puuni ka nɛma lo m-be loori maa zuɣusaa ka shɛba za loori maa sambani ni

Paɣa n dabi tiŋa ka gbubi bini o nuuni ka bobi bobga ka piɛri piɛ n gilo ka piɛri maa lunsi dondo tiŋa ka piɛri maa shɛŋa nyɛ kala nima ka shɛli mali kala giriin ka shɛli nyɛ kala ʒiɛhi ʒiɛhi ka naan chɛ piɛri maa di mini di lunsi ka di zaa ku paaki paaki doya

kuɣusi baliba ayi n bɛ duu puuni ka sɛnta teebuli ʒɛ zaɣ yinga tooni ka sɛnta teebuli lahi ʒɛ dinbala maa sunsuuni ka binyahari tam sɛnta teebuli shɛli zuɣu ka foto nim yili dikpuni ka fulaawa gba tam teebuli zuɣu

Salo pam n bɛ boɣali ni ka boɣali maa puuni ka kom bɛ di puuni ka salo maa niɛma ku daɣi ka so biɛni ka yɛ liiga buluu ka so gba tamya o ʒɛla zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ni jinjɛm piɛlli

Polin paɣaba ayi ni polin dabba ayi n gbaai doo ka doo maa pili zipili piɛlli ka ye liiga zɛɛ ka so jinjam sabinli.

Salo mbɛ palli zuɣu ka salo maa shɛba baari yaɣiri palli maa ka doli luɣi shɛli polo baari yaɣi ra tini boli shɛli zibira kurɔsi maa ka jiranbesa nima pam gba zaya ka laati nima nyo nyo jiranbesa maa puuni.

kuɣu gaŋ mini teebuli n ʒɛya ka koofi kaap mini jiŋlaa tam teebuli maa zuɣu ka fulaawa ʒɛ tiŋa ka teebuli shɛli lahi tabi dikpuni ka fulaawa shɛli gba lahi tam dizuɣu ka foto gba tabi dikpuni

paɣisara ni nachimba m-be duu ŋɔ puuni ka paɣisaribil' so yɛn zaŋ bini niŋ gbambila puuni ka paɣisar' so be nyaaŋga n-ye liiga ʒee ka paɣa so gba mi ye liiga buluu

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka chimdi boofurooto ka Paɣaba ayi ʒiya ka paɣa yino gbubi bia ka bihi ayi gba ʒiya ka tahali ʒɛ tiŋa ka taha shɛli gba tam di zuɣu ka paɣa maa yaari boofurooto maa n niŋdi piɛɣu puuni ka piɛɣu maa mii tam silna karili zuɣu Paɣaba ayi shab ban ʒiya maa yino yɛla liiga ʒiɛ ka yino gba yɛ liiga buluu

Bia bihi n gbaai silmiinga ka silmiingi maa gbubi ba n ʒɛya ka bi nyaanga ka shitɔri bɛ bi nyaanga ka bi sabi sabi pa shitɔri maa zuɣu

Ninkurugu n ʒi saɣa mondi kuɣu zuɣu ka kuripooti mini silba ʒɛ o tooni ka o gbubi suu ni o ŋmaai waagashe ka waagashe maa din pun chim chim ka di bɛ tahapoŋ ni n ʒɛ o tooni

Pala ayi n bɔŋɔ ka pali shɛli bɛ nuzaa ka shɛli bɛ nudirigu ka di sunsuuni ka loori shɛŋa saɣam saɣam ʒɛya ka loori nim maa mii loori kara gba mii bɛ pala maa zuɣu ka Loori bihi gba bɛ shɛli zuɣu loori kara shɛli nyɛla loori ʒiɛ ka bi niŋli taapooli ka chɛ zoli biɛla palli maa nyaanga

Paɣa n ʒi saɣa mondi kuɣu zuɣu ka kurifooti ʒɛ tiŋa ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu ka teebuli gba ʒɛ tiŋa ka tahapoŋ piɛlli tam teebuli maa zuɣu ka chɛ gbambili piɛlli gba tamla teebuli maa zuɣu ka chɛ kuriga ka di ʒɛ tiŋa

Paɣaba ni dabba n gbubi tanpiɛlli ka sabbu sabi pa di zuɣu ka bi za n tabi ziliji ka ziliji maa nyɛla ziliji piɛlli ni ziliji ʒee ka di nyɛ di baa ayi zaya.

Paɣaba mini dabba n bɛ boɣali puuni ka boɣali maa puuni ka kom biɛni n ŋmani bɛtibɛti ka bi zaŋ gbambihi n toori laa kom maa n mali yilindi binyɛra ka dabba maa shab ʒɛnʒɛya

Ninkurigu mini bia n ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka bindira ku bɛ pileeti nim ni n yɛrigi teebuli maa zuɣu ka bia maa pii bindirigu maa shɛli ka ninkurigu maa dolisi o zuɣu na ka yaagi o nangbani ka o zaŋ ni ŋo

Loorinima pam ni alikɔbta zaɣ yini n zaya ka loorinima maa loori piɛla galisi di puuni ka loori ʒɛhi nyɛ dibayi laasabu ka alikɔbta maa be loorinima maa nyaanga ka tihi kuli pe n gili loorinima maa

Paɣaba ni dabba ni bihi n chɛna ka dabba maa shɛba nyɛɣi baaji ka do so ŋuni yɛɣi baaji ka lahi vori shɛli o nuu ni ka bia bɛ yɛanga.

bihi anahi n zaya ka bi' yino be nyaanga n-gbibi da' waɣinli ka bihi ata be tooni ka sunsuuni lana maa gbibi bia sani nuuni ka ya pili mɔri m-be nyaanga ka dikpim' piɛlli gba be bɛ nyaanga

bipuɣinsi ayi n wari waa ka ye chinchini nema ka zaŋ yari n niŋ bɛ nyingoya ni ka zaŋ baŋsi n niŋ bɛ bɔɣi ka zaŋ yari niŋ bɛ gbaya ni ka salo mi ʒi nyaanga n yuundi waa maa ka nachimbil' so be di puuni n ŋmaari ba viidiyo

Sɔla latinim n dondoya, ka salɔ ʒa di gbuni ka salɔ maa bɛ pam yela tumani nema . ka pili tuma ni zipilisi. ka paɣa be salɔ maa puuni ka gba pili tuma zipiligu

Salɔ n ʒaya ka jiŋli be salɔ maa nyaaŋa. kalɔɔri diba ayi gba zaa ʒaya. ka salɔmaa pam pili zipilisi kasalɔmaa paɣaba ka bɛ zaŋ sariti n pa bɛ zuɣurini

Nachimbi anii n bɛ boɣali puuni ka koma bɛ boɣali puuni ka mashun gba ʒɛya n bɛ boɣali maa puuni ka nachimbihi shab yɛ singirɛti nima ka shab yɛ liiga yɛlo ka shab yɛ liiga piɛla ka chɛ so gba biɛni n gba zaŋ soobuli toori tankpaɣu

Booti nim n bɛ kuliga ni ka tihi sansa gili kuliga maa nangbani kpaŋa ka booti nim maa ka shɛli nyɛ zaɣ piɛla piɛla ka shɛli nyɛ booti ʒiɛ ʒiɛ ka chɛ ka yiya baɣabaɣali

Paɣa n kpabi bia n za zuɣu saa ka niɛma do kpalaŋ zuɣu n do tiŋa ka niɛn shɛŋa gba yili kpaa zuɣu saa ka doso mini paɣa za zuɣu saa ka doo maa wuɣi o nua ka gbibi liiga.

Salo n zaya salo maa mee nyɛla paɣaba ni dabba ka paɣaba mini dabba maa zaa gbibi gaɣa bɛ nuhini ka sheba ye liiga ʒehi ka sheba gba ye liiga sabila ka tihi gba sansaya.

lorinima ni salo n bɛ pali zuɣigu lori nimaa nyɛla lori sabila ka salo maa gba yɛ kutu nima shɛb kutu nyɛla zaɣ' sabila ka shɛli nyɛ bolu

Paɣaba n ʒɛmʒɛya ka zahama bɛ tahapɔŋ ni ka ŋarim gba ʒɛya ka di nyaanga ka di ŋmani zoli n tam di nyaanga a lihi yili gba biɛla di nyaangi ha ka paɣa so biɛni yɛ liiga ʒiɛ ka so mii gba yɛ liiga yɛlo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

paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka duɣu tam buɣum ni ka ɔ gbubi saɣivuɣuli n niŋdi bindirigu. kasiliba ʒa tiŋa. ka paɣiso gba be ɔ nyaaŋa ka ye liiga blue ni mukuru, kabihi ayi za ɔ nuzaa zuɣu, ka teebuli tamya ka binyara tam tam teebuli maa zuɣu ka binyara kuli kparim dun dɔŋ maa puuni.

Salo mini loori n bɛ palli zuɣu ka bi zaŋ kpaakpa n pa teebuli zuɣu ka niŋ kataluwa n pilli ka jiranbiisa nim gba ʒɛnʒɛya ka biik bood nim gba baɣa baɣa palli maa

Bihi n ʒiya ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒi tiŋa ka ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa gbaai ŋun ʒi tiŋ maa zabiri n zaŋ afi n zaŋ tim di puuni ka bia yino gba ʒɛya o konko ka so gba ʒɛ zuɣusaa n pahi bi zuɣu

Bɛ sala kuruti ka zaŋ soola panɛlisi m-pa m-pa di zuɣu ka paɣiba anahi ɡariti di ɡbuni ka paɣiba ata bɔbi bɔbisi ka yino bi bɔbi bɔbiɡa ka yiya za m-baɣibaɣi li ni tihi ɡba zaya m-baɣibaɣi li

Paɣaba mini dabba n ʒi kuɣusi zuɣu ka teebuli karili bɛ bi sunsuuni ka kompiuta tam bi zaɣ yino kam tooni ka paɣa so ʒɛ whaait bood gbuni

Paɣaba n ʒiya ka zaŋ tahapoŋ pa bi gbaya zuɣu ka naanzuu bɛ tahapoŋ kaa shɛŋa puuni ka loori bɛ bi nyanga ka paɣaba maa shab yɛla liiga ʒiɛhi

Salo n laɣim be duu puuni. Salo maa nyela paɣaba mini dabba. Ka bɛ pam ʒɛ kuɣisi zuɣu ka kuɣi sheŋa ʒɛya di konko ka so bi ʒɛ di zuɣu maa mali takoriti pam.

Salo n laɣim salo maa mi nyɛla paɣaba ni dabba ka ninkurigu za zuɣusaa ka salo maa zaŋ maki nima pam n zaŋ zali ninkurigu maa tooni.

doo m-ba cheche n-zaya ka do' so gbibi bini n-za o nyaaŋa ka do' so gba ʒi tiŋa ka binyɛra pampaya o zuɣusaa ka loori gba be nyaaŋa ka do' so gba zaya ye liiga sabinli ka so gba zaya so bim' piɛlli ka gba di yɛn ye liiga shɛli din ŋmani liiga piɛlli

Salo m-be bɔɣa ni ka koma be bɔɣa maa puuni ka salo maa zaŋ bɔɣatinima ni taɣipɔna m-be bɔɣa maa ni n-toori batibatinima maa ka shɛba mi gbubi soovili n-gaari bɔɣa maa ka bɛ nɛma kuli daɣidaɣi

ŋarim dibaayi n bɛ kuligi puuni ka bihi mini zaŋ kura bɛ ŋarim maa puuni ka piɛɣu bɛ ŋarim maa yinga puuni ka ŋarim maa kpaŋsi tihi ku zibigi nimaani zaa

Salo n du wɛya salo gbaliŋ maa mi zaa paɣa yino n bɛ bi puuni ka loori piɛlli za tiŋa ka loori maa du noli ka di yoogi.

paɣ' ba ni da ba n ʒɛya ka paɣ' yino gbabi belɛɣigu o nuuni ka paɣ' yino kurim n gba zaŋ o nuu pa bi lɛɣigu maa zuɣ' ka paɣ' yino zaya ka yɛ liga bulu

Alapele n za paaki puuni ka so tam aleple du noli maa zuɣu ka salo kuli laɣim n za tiŋgbanni ka salo maa puuni shɛba yaɣi la baaji nima.

Chinchina pam ka bi paaki paaki ka chinchina maa mali kala pam shɛŋa nyɛla yɛlo ka shɛŋa nyɛ buluu ka paɣa ʒi n tabili ka zaŋ o maŋ n jɛli chinchina maa ka la ka o nyina zaa doya

kuɣu waɣanli n ʒɛya ka bi kpahi dari n tabili dikpuni ka zaŋ buku nim n shɛbi shɛbi dari maa zuɣu ka lahi zaŋ foto nima n zaŋ tamtam dari maa zuɣu

Paɣa mini doo n ʒi kuɣusi zuɣu ka teebuli za bɛ tooni ka buku nima mini niɛma tam teebuli maa zuɣu ka kompita tam teebuli maa zuɣu ka foto nima yili dikpini ka doo maa ye liiga piɛlli ka paɣa ma. mee zaŋ baaji tam o gbaya zuɣu.

nachimba n-za loori gbuni ka yooi loori maa tooni n-yuundi di puuni ka bɛ yino ye liiga ʒee ka pili zipil' buluu ka so jinjam sabilinli ka yino mi ye liiga girin ka di boobooi binʒee ka so tiraaza ka che so gba ye liiga piɛlli ka so jinjam sabilnli ka liiga maa nyɛla bɔɣ' waɣila

Dabba pa mbɛ duu puuni ni paɣi yino ka dabba maa pam za zuɣusaa ka gbubi kamara ka dabba maa shɛba zi kuɣisi zuɣu ka paɣa maa gba zi kuɣu zuɣu ka dabba maa shɛba zaŋ takarda mpa bi gbaya zuɣu.

soja yino nʒɛ tɛga ka soja nimaayi gbani n gbabibo ka soja nimaayi gba za zuɣisaa ka soja so ŋɔ zaya maa gbagi o nu zaŋpa o puli zuɣigu ka yili za o nyɛŋa tihi gba bɛ gili ba

tɛpa di baayi n bɛ buɣili ŋɔ n ti pahi kongiritɛ lori di baayi ka di gba bɛni n tipahi gireda turitangbagu maa ka di gba bɛ boɣi maa ni ka pali zuɣ' ka lori di baata zaa tam pali zuɣ' ka yiyakayi

Loorinima m-be pala zuɣu ka jirambiisa nima gba za n-zaya ka loorinima maa loori ʒee beni mi ka loori sabinli gba beni ka a nya ka tihi gba za n-za jirambiisa nima maa polo

Salo n zaya ka salo maa pam gbubi paati tuuta ka salo maa pam yɛ niɛn piɛla ka pam. lan yɛ niɛn ʒiɛhi ka pili paati maa zipilisi.

Salo pam ʒɛla zuɣusaa ka shab ʒi kuɣusi zuɣu ka bi to katawiya n niŋ ban ʒiya maa zuɣusaa ka ban ʒiya maa pam gobla chinchina bi nyoɣani ka shab zaŋ gobi bi shahani ka pam piri bansi bi nuuni

niriba n zaya ka bɛ ye tuma nema ka bɛ zaa pili zipil' piɛla piɛla ka gbubi binyara bɛ nuhi ni ka bɛ zaa piri namdamuna muna bɛ naba ni